Mbaal bu verta, bunyui napeh, mbaal bu verta la bu nyui napeh jen. Munga ko napeh nyangkar mba sipah.

Li asseti legah laah , bujuh togaah ak sepah, Sepah sepah , emm na lejonn , emm na perssi , nun kooh teek si asset bu weeh.

Nyarri jigeen yuu sehnga di jeehi ak cen dorm mugeih tokk dilen hool, nyarri jigeen di sehnga di jeehi ak cen dorm.

lii siso yu mag yooyu la yuñuy dogee wëñ ci berëbu liggikaay, kom fi ngay sampee nii, nga buga dog weñ, mbaa nga bugga dog loo xamne daaj la mbaa lool yu demee noonu.

charahyi koket bu houg ka.

Heff yuu nyeoul .

Jarou yuu rafet tai am ayyi pirr yuu bari kuloor.

Taah bu gudaa, ak morto buyyi daw ce talibi, taah bu gudaa funyew ligai yeayi.

Ay kehnuh nasaran yu yuw sol sugguh bubi josann di fejax ak sunguh jigeen nu reew ay kanuh nasaran di yuw di fajax dey yuw kaneh sung deygah bi.

Haleh bu jigeen bu sanseh, ak robaa bu gudaa weeh takku bobam bi ak musoor, haleh bu jigeen bu rafet tahow sanseh.

Mehss lehtu kai karaww, mehss bunyew lehtahi karaaww, kolor yi amna bu oungka ,amna bu nyuol, bula ce nehh rek.

Darapo deykaa bu amm kulor bu weerta ak lu hougka.

Footeh kai, li la nasaran yi di foteh. Dang fai dugal sa yere, nga dugal ko chi kurang bi, nga tech bunta bi taal, mu fotal la.

Jigen bu sanseh, ak bazen, solu yero ollof bu nyu dawmeh dawmeh bu refet, mu taka bopam bi musorr ko musorr bu refet, hamna dai dem hew.

kamiyoun yuu mag your hamneh dejj ko tek ayy bagaas.

Doctorre bu sol mbuba bu wekh, neka chi jaaangaleh kaiyam, d jangaleh haleh yii, mungy sol sen mbuba yu wekh yii njiiiy sol bungh nekeh chi ohhpital yii .

Li jaaru baram la bu am ay perr nyun ko teek si kaw morso bu weex jaaru bi jaaru baram la.

Ki daaw kat bu toda Gina Bass la mogi sool tubay bu gata bu nuul doon joganteh si daaw bi.

Lee ayi garab la, garab yi ngai nan bo febareh, purr mu johk la wherr bu yaram. Ayi garab, Anna bu whehk, amna bena bu am...

Li sahaar su waax laax bu refet bu aiss lai duruh sahaar su waax motor bu waax lai duruh

Li ayy haleh yu kontann laii kess , yureh drapo bu Gambia bi, bu ahmeh culoor bu honha, weeh , bu werta ak bu hess .

taah yi nehk nu rafet.

abiyon budon nawwu beh wacha tahow.

Garab bu nekax si pott, pur fajuh . Garab bi mun si pot bu honha, bu keex jel aii benaax benaax pur naan pur fajuh.

Mbaalu napu kai, mbaal bu khonxa, purr napu jen, mba nyankarr, mba sipah sipah. Mbaal purr napu kai, bu khonxa.

Daala yu nuul daala yu nuul ay daala yu nuul yu refet yi muur sa tanka bi nga ko sol jangi mba foyi.

kumpo bu nehka ce lil di tachu ak fehcha.

Mbubi chosan, ki mbubi chosani pol lam sol aada ak chosan, refet, jigen mun nako sol, gorr mun nako sol, mbubi chosan bu refet.

bontu keer bu njul

Aiy jekarr ak jabarr yu sanseh sol sen chuub yu vertah, nduru lehh, takah musorrr, Jekarr gui sol mbahanah, nju ngi raff...

Pi gex wagg bu tahaw si fug dey custex bung takex si degax ,bul wajex bagasi ba bul yegal bagasi len Pi gex wagg.

jimba bu tokk ce suuf ak lehketam nuykoy jaate mugee obee gemanyam bi

Daheen, li daheen la bu am limon, amm kaneh am cepaa, am hopbuu verr bung chiwu ce gaw wamg.

dali goor yuu rafet.

Keytu taskaay xebaar ak kanami jiiti réew Gambia keytu taskarkaayu xebaar ci dëkk bi.

li jigeeni jefoo pur refetal seen kanam li jigeeni defoo pur refetal seen kanam defar seen kanam ak seen heffi.

Laalil bu sokola andakk armoor ak balanterr.

paintur ray Kai bou vert, paintur ray Kai bu vert, bun take cee kaw taable li kangkha . paintur ray Kai bu vert .

Charkri bu nure defal ark dugoub. Charkri bu nure defal ark dugoub. Sowe bu neh ark charkri.

Lehti raww, jigeen bi dafa lehtu lehti raww ak meeche bu njull, lehti raww ak meeche bu njull.

Njaara pur loho la. Njaara bun tek chi kaw table, bun lal morso bu wehh pur loho, Njaara.

Seit bu sol roba bu weakh, kaalu ak kaalu bu weakh, mu am aiy dawmeh yu doreh, nyinko defaral, seit bu refet.

Goor ak jigeen nyew geggy nduru jekeer ak jabaar, nyew duruleh haftan ak garam bubu, jigeen mba geggy taka musoram goor mba gegy taka lunehtam

Seru chosaan, seru chosaan, li monga ko wodoo, mba nga lalko sa tabul, mba nga solko defko yereh, boi sol, y seru chosan.

Leke ganar bunu tooga ak patate, pomdaterr bunu firirr yunuy jaye.

Ay haley yu goor yuii jokantah ak bal bi, geeh togg yu em ak togux yu teteh yuii feeg ak wertax yuii feeg ak ayyy goor ay wahambanex yu keeh toog.

Daarli gigain, cocket bu gigain bu njull, mun nga kor sanseh pur dem khew mba nga dem legaye, cocket bu njull.

Jarou bu dooreh, takai jarou bu dooreh.

Li daalu jigéen yoñ peer per bu xanha per bu nete mu am boom purtaka daalu jigéen

Haleh bu jegain bu sanseh sul bazin nan roba bu refet japu kalpem, kalpe bu refet teh weeh.

Bonti yangka yuu sohkola.

Puudar, puur dehfaar kanami jigeen, boiyi gehna nga dehfaar sa Kanam. Puudar puur dehfaar kanami jigeen, jigeeni denz koui jel purr defaro ko sen kanam.

Gaal bu nekk ci kéej gi. Waajangi taxaw ci kow gaal gi. Ak yeneen ñaar yu nekk ci beneen gaal. Maa ngi iitam maangi.

artise se Gambia ak jabarram bi yugeih sanseh.

Haleh bu gigain bu sanseh ak brodeh def roobam bu rafet, tiyeh pursetam, kalpem bu dooreh, ak takayam bu rafet.

Jekarr ak jabarr yiidon seyy, jabarr bi sol rohbam bu rafet bu wekh defarr kawaram bu rafet, jekarr bi sol njeti abdu bu wekh bu bazin, nju takhaw.

Jigeen bu tokk, di rabal, didef cherru rabal tokk oduu Malanam taka musoram buu oung ka

haleh bu jigeen bu lehtu kaaraw wambi.

Aye daly gorr, daly gorr yu rafet. Amna nyul, amna wertah, daly gorr, dali gorr.

Kobobulaka puur lehka.

Ayee meewe pudarr la meewe ponah, meewe ponah bun hoyal def ku noh mu neka nee, neka se lee bu bluelo.

Jehkeer ak jabaar yuu ndirouleh tai tahaw, sol yehreh yuu andaa.

Kee laabe bi laa se jaagu bi , leebe bi se jaagu bi koy nyanal chrische yee, laabe se jaagu bi tahaw teyee yetam bi ak pro.

Ay jigeen yu tahaw sen gawar yi refet gi sol nu bubax nu netex ki sol bu wertaah teex poset nu weex ki teex nu gul keleex teex bu

wonjo puur nannn .

Leta yu rafet yu haleh bu jigeen b letu, mungy sol mbuba bu wekh, letu letu karaw ak yokah meche.

Haleh bu jigeen bu solu solu chosan sehru rabal tiyeh kobi malo bung dock sah faroba ,sol ak chakam.

Jigeen buuyi dem, sol boobam bu oung ka, bott dorman bi, tiyeh nyaari ceyour, taka bopam bi digiss motor bu tahawuu ce kanamam.

Keitu taseh kaii khibarr gii, keitu taseh kaii khibarr, yangy am aiiy kanami gorre, borom njiiti rewmi won.